Meeshaan waxaa yaalla yuus waxa saaran ku xiran bac zakaal caddaan nin ayaa ku fadhiya oo wata cimaamad shati maciis

Meeshaan waa iskuul waxa isugu yimaadeen arday farabadan wiilal iyo gabdho waxayna xiranyihiin shaati caddees ah ah iyo surwaal caddeys ah midkan waxaa xiran yahay saacad gabdhahana madaxa waxaa ugu xiran mara yar

Halkan waxaa ka muuqda dharka ragga waxay kala yihiin fanaanado shatiyaal surwaalo oo meel suran

Halkaan waxaa yaalo saxan ay ku jiraan sambuus iyo baji sambuuska ka leerkiisu waa jaalo bajiiga ka leerkiisu wajaale

Halkani waa masaajid waxaa isu ha isugu yimaadeen dhalinyaro aad u fara badan waxayna kala xiran yihiin khamiisyo surwaalo fannaanado khamiisyada kalaradooda waa caddaan madow qaxwi iyo koofiido iyo camaamado

Meshaani waa meel maqayad ah waxaa yalo kurasman madoow miisas mad madoow nalal shulkana waa mutuneel darbigana waa cadan waxaa kaloo yala fiyorooyin ayaa ka baxaaya

Halkaan waxaa yaalo kaniini ku jiro baakad iyo kaniini kale ugu jiro bac kup waxaana dul taagan laba nin iyo saddex naag

Niman ciyaartoy ah oo ciyaariyo banooni waxay wataan fanaanadoodii cadaan isku jiraa banooni ayey dheelayaan

Waa fadhi waxaa saaran barkimo midifkoodi yihiin qaxwi haddaan dhulka waashu mac oo matoleel

Waxa ay muuqda wiil banooni ciyaarayo wato fanaanad buluug cadaan waxaa ka dambeeya wiilal dirri ayaa ka dambeeyo oo wax ku sawiran yihiin

Waxaa ii muuqda laba kartoon oo ku jiraan iyo bal oo sabool leh background garoonka waa caddaan

Meeshaan waa dukaan oo lagu iibiyo dharka dumarka waxaan yaallo sakooyin iyo xijaabo iyo diraxyo

Halkan waa iskul waxa iskuku imaden gabdho aad ufara badan waxeyna xirnayahin xijab jale io goono xijab cades ah io goono cades ah io idhosherero io sacado

Waxaa ii muuqda burjiko iyo dhiil ka sameysan ciid waxaa yaalaan meel bannaan wayna is dirsaaran yihiin

Waxa ay muuqda xayeesiin background iyo uu yahay waxaa lagu xayay siinayaa isbitaal lagu daaweeyo qanjirowga iiga

Meeshaan waa qol waxaa yaalo fadhi iyo dhalo, miis. Darbiga waxaa kudhagan daahman iyo nalal kale duwan. Dhulkana waa cadaan, fadhigu waa qaxwi, darbiguna Waa qaxwi.

Halkaan waa dukaanka lagu iibiyo boorsooyinka boorsooyinkaas oo kala duwan kalanadooda kala yihiin madow haddaan jaalle buluugmaar qaxwi beer cagaar besali

Meeshaan waxaa ku yaallo masaajid oo iskugu yimaadeen dhalinyaro iyo carruur wax walba masaajidka kaleerkiisu waa cadaan iyo madow waxa saaran rog caddaan ah

Meeshaan waxaa ka muuqda basbas ah oo midabkiisu yahay cagaar caleentiisana ay tahay cagaar

Waa qol fadhiyaalo midabkiisii yihiin qaxwi leer ayaa ka daaran dhulka waa mutuel darbiga waa caddeys

Meeshaan waa meel dhismo kusocdo dhisma haas oo ah dhagax ciid

Halkan waxaa isugu imaaday wiilal dhalinyaro oo fara badan wataan shaati cadaan ishatiyo jaalo

Waxaa ii muuqda laba golofis waxayna midabkooda kala yihiin bluug caadeys hoosna waxay ka yihiin gudud

Meeshan waxaa jooga arday saaran dabaq midafkiisii hay-addaan hoos waxaa joogo macalin wata shati midabkiisu yahay qaxwi cows ayaa ka baxaayo

Halkaan waxa taalo oomo oomadaas magaceeda ay tahay faas clean baakada ay ku jirtana ama bacda ay ku jirtana waa buluug iyo caddaan waxaana loogu tala galay dharka iyo alaabta iyo waxyaabaha yar yar oo lagu dhaqdo

Halkaan waxa yaalo boonbalooyin boonbalooyinkaas oo ku dhex jiraan saakooyin Saakooyinkaas oo fashion ah color doodu ay kala yihiin madow iyo cadees iyo buluug dhexdana waxa uga xiran xarig hoosna waxay ka tahay shulshul

Waxaa fadhiya maamo waxay wadataa gabasaar midabkiisii yahay qaxwi waxaa horyaalo laabtoob cadaan faraantii dahabi ayay xiran tahay

Waa laami waxaa taagan bajaaj gaari weyn oo ah gaariga qashinka qaado waxaa eg taagan mama wadato gabasaar jaalo iyo dirac guduud

Waa masaajid misaajidkaas waxaa is kugu imaaday dhalin yaro badan waxa ay xiran yihiin qamiis koofi cimaamad